Moondundu ohamu adhika omamanya ngoka oondundu. Ohamu kala wo tamu tondoka omeya nomamanya ohaga kala gi igongela pevi lyoondundu. Ohamu kala wo mwa tsima ondawu unene ngele wu uka komunkulofuta.

Pokati koondundu ohapu kala pu na uupompolonga mbono hawu kala wu na omeya taga tondoka. Nuupompolonga mbuno hawu kala wu na omeya taga tondoka ohaga kala taga kongo ondjila mokati koondundu.

Aanafaalama ohaya longitha ominino oku tekela iikunino yawo. Ominino ndhono ohadhi kala nee dha taandela, dhe enda pomakota giimeno.

Aanafalama mongashingeyi ihaa longowe nuudhingu oku tekela iimeno yawo. Ohayi tekele owala nominino dhoka hadhi kala owala dha tondoka miikunino yawo dhatya uumbuthulu tawu ziya omeya.

Aanafalama mbono ye na oondama dhoohi ohaya kwata mo oohi dhawo muundama wawo moka. Oohi dhawo ohaya kala nee ye dhi na taye dhi tala kominkulo dhomilonga.

Aanafaalama mboka yena uundama wokutekula oohi, oto adha yena uunete taya kutha mo iiyagaya opo omeya ga kale ga yela oohi, kaadhi kwatelwe mo koombahiteli nokomikithi.

Mombuga ohamu adhika oondhila ndhoka haku tiwa oondamuteya. Oondamuteya oyatya oongolo oonde nohaya kala taya ende . Oondamuteya uuna omwedhi gwa toka ohaya kala taya lili taya kudhile ya lamba omapola.

Momuthigululwakalo gwaAwambo omu na oondunda ndhoka dhoomwiidhi, nomomagumbo oha ga kala ga dhikwa niiti, ga tendwa omikala niiti, mbyoka ha yi ka tetwa koshiheke.

Aanafaalama mboka yena uundama wokutekula oohi, uundama wawo ohaya kala yewu topola noonete dhomeya opo yavule okuyoolola oohi dhoka ooshona koohi dhoka oonene.

Aanafalama mboka haya kunu oomboga ndhoka dhuushimba ohaye dhi kunu dhi li melandulathano pokati dha pititha po omahala, opo dhi vule dhi uve ombepo dhi koke tadhi endelele.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya kunu iimeno yawo nuupu. Iimeno ohayi kunwa owala momashina, omo nee hayi kala yi li mono tayi mono oonte dhuuyelele okuziilila koolamba ndhoka.

Opuna uundama mbono womeya, mono hamu tekulilwa oohi. Uundama mbono ohawu kala nee wa topolwa pokati, opo pu yoololwe oohi ndhoka oonshona naandhoka oonene.

Aanafaalama mongaashingeyi ohaya longitha owala ominino oku tekela iikunino yawo. Ominino ohadhi kala dha andjakanekwa nee moshikunino dha tya uumbululu mboka hawu kala tawu ziya omeya gu uka pomakota giimeno.

Ondjima osho oshinamwenyo shoka sha shitwa sha fa omuntu. Eyooloko oli li ashike mpano kutya ondjima oyi na omafufu yo ohayi zi mokuti. Ondjima oyi hole nee okulya omayapela nomabanana.

Aakwankala oyo omuhoko ngoka kwali hagu zi mokuti, okwa li haya hupile moku dhipaga iiyamakuti nongele ya ohaya kala taya thaaneke komamanya noopainda.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno yawo mongaashingeyi ihayi kunwa we mevi, ihe ohayi kunwa owala momatemba meni lyomatungo, etayi mono nee oonte dhetango oku ziilila koolamba.

Aanafalama mboka haya kunu iimeno yawo ohayi kunwa yi li muupoto mboka uuluudhe nongele iimeno yawo ya koko ohayi ka landithwa, opo ya vule yi imonene mo iiyemo.

Opuna aantu mboka yi ilongela oku dhinda omeya. Aantu mbono ohaya dhindi nee omeya mootenga moka haga talika ngele ka gena omahiteli.

Aanafaalama ohaya kwata uuhi mboka uushona eta yewu fala momatale gawo yeke wutsike, opo wu vule Oku koka, wo wu vale oohi oonene woo, dhi vale wo.

Namibia osho oshilongo shimwe shoka shili shina uushintwe nosha yambekwa moonzo dhopaushitwe. Oshilongo shika ohashi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo tayeya oku talelapo oshilongo shetu.

Aantu momafudho ohayi komahala ngoka gomayiuvitho nawa hoka haya ka kwata oohi ,oohi ohayedhi kwata eta ya mete kutya odhithike peni yo taashanga poombapila .

Onduli osho oshinamwenyo shoka shili shina othingo onde, nongolo onde. Oshinamwenyo shika ohashi nana aatalelipo okuza kondje yoshilongo, nohashi adhikwa momahala ngoka ga gamenwa.

Mombuga ohamu adhika oondundu ihamu adhika iihwa oyindji oshoka ihamu mono omvula yagwana ohamu kala owala mwakukuta ethimbo alihe.

Opena oondundu dhoka dhaningwapo komamanya ngoka omakukutu koondundu hoka ito monoko nande omuti gwamenako oshoka omamanya ngoka omakukutu nomidhi dhomuti itadhi vulu okumenamo.

Opu na oondhila dhimwe ndhoka dha shitwa dha fa oombaka, ihe kadhi shi oombaka. Oondhila ndhono ohadhi kala ne dha tulwa momahala moka hadhi tekulilwa, hadhi kala dha ningilwa mo okandombe komeya.

Omithitu ohadhi kala dha thita lela na ngele omuntu tweende momuthitu oho kala wuli mo wa tila lela okuponokelwa, oshoka oha mu kala muna iilyani.

Opu na omatemo ngoka ga longwa gokugongela omwiidhi naanafaalama ihaya longo we nuudhigu uuna tashi ya pokugongela nokuheya omwiidhi gu ye mongonga

Aanafalama mongashingeyi ihaa longowe nuudhingu oku tekela iikunino yawo. Oha longitha owala ominino dhoka hadhi kala dhe endithwa pomakota giimeno. Tadhi tsuwa uumbululu mbono hawu kala tawu ziya omeya gu uka piimeno.

Opu na omahala gamwe ngoka omawanawa haga kala ga tungwa moombuga. Komahala hoka ohaku adhika iinamwenyo osho wo uuthima wokuyoga.

Omambakumbaku oge li ga simana muuyuni mbuka wongashingeyi, oshoka ohaga longithwa okupulula moofaalama nomatemo ngono haga kala ge li ga nana.

Omambakumbaku ogo oga simana mongashingeyi. Oshoka ogo haga longithwa okupulula moofalama. Oga simanekwa oshoka ohaga longo taga endelele nomuule wethimbo efupi embakumbaku olya mana nale oku pulula

Opu na oondhila ndhoka dhomaludhi gomakodhi, opo o pu na wo ndjoka haku tiwa, onsa. Ontsa oyi na omeho ngoka haga mono kokule, noha yi li iiyamakuti nuudhila mboka wo uushona.

Mongashingeyi aanafalama ihaya longo we nuudhigu, oku heya omwidhi no ngwena, ohaya longitha uushina mboka hawu heya oongwena, tawu gongele ongwena mongonga, opo gu vule guka landithwe.

Ondjuhwa yoshiwambo ngele owaadha ya telekwa nawa ya tulwa metiti tamu tulwa okamuhoka muna ondungu nondjove ito zimo oshoka ohayi kala ya telekeka nawa.

Komunkulofuta ohaku adhika evi ndyoka lyomawe, evi ndyoka ohali igongele etali ningipo oondundu, naantu oye hole okuya koondundu hoka etaya hingi iitukutuku yawo.

Oonkwandambi odhili dha simanekwa lela momuthigululwakalo gwawambo. Oonkwandambi ohadhi dhipagwa piituthi yomanyanyu noyoosa.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya longowe nuudhigu oku nengeneka omavi gawo. Ohaya longitha owala uushina mboka hawu tulwa omahooli ko otaka tameke ta ka fulu mevi taka nengeneke evi ngoye shoye oku kala owala weka kwata.

Uumenye owo uunamwenyo mboka wuthike piikombo hawu adhika pomahala ngoka gagamenwa giiyamakuti. Okamenye ohaka tondoka nangele taka li ohaka kala keli uupathi taka kewuka.

Opuna omiti dhoka hadhi mene moondundu hadhi mene pokati koondundu, nomidhi dhomiti dhika ohadhi etele ondundu opo tikumuke omamanya sho omidhi hadhi ipaminike pokati.

Oshimbombo shoka shuusila womahangu oshi li sha simanekwa kAawambo nohashi liwa unene nekaka uuna omuntu wu uka mela lyondjila, oshoka osha talika ko shi na elago nompolo.

Aanafalama mboka yoohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka nawa noya hala omweelelo nenge oya hala iiyemo ohaye dhi kwata mo unene ngaashi ndhoka dhomakende e taya ka landitha ya mone mo iisimpo.

Omahala ngoka haga kala ga tungwa ge li pokati komiti ngaashi omiti dhoka dhomisati. Omahala ngono ohaga kala ga tungwa ge li pomiti sha ningila omizile. Omahala ongaashi iipangelo noshowo oosikola.

Aanafalama mboka ye na uundama wokutekulila oohi tango ohaya fulu iilambo nomiilambo mono ohaya tula mo oothayila taya tula mo nduno omeya noohi dhawo niikulya, opo oohi dhi vule okukala mo tadhi li iikulya dhi koke.

Opu na omahala ngono haga kala ge li moombuga haga tungwa pokati koondundu. Oondundu ndhono ohadhi kala pomamanya omakukutu. Pomahala mpono oto adha po uundama mboka wokuyoga.

Opuna omahala ngono omawanawa haga kala ga tungwa mombuga, pomahala mpono ohapu kala patungwa nawa oshinima shafa oshinyanga, oto adha nee aantu yaya komahala hono ya hungila taya nu omalovu gawo.

Uuna omvula yaloko oondjuhwa ohadhi piithwako tadhi tulwa moomwiidhi dhika konge upethulapethu wawo. Ohadhi kala nee momwiidhi ngoka gwaziza.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okutekela iikunino yawo, ohaya longitha owala ominino dhoka hadhi kala dhatondoka pomakota giimeno dhatya uumbuthulu mboka hawu kala tawu ziya omeya.

Aanafalama mboka ye na uundama woohi oto adha ihe taya tula omeya muundama wawo moka haya fulu iilambo taya tula ko oothayila taya tula mo nee omeya noohi moka.

Aanafalama mongashingeyi ihaya kunu we iimeno yawo mevi. Iimeno ohayi kunwa owala momashina momani gomatungo mo. Omo ihe hayi kala moka tayi tekelwa yo tayi mono uuyelele okuziilila koolamba.

Opuna aantu mboka ye hole okukala taya londo koondundu. Aantu mboka aatiligane ngele teya okutalelapo moshilongo shetu oto adha ya londa koondundu taya thaneke ya zala omagala gomutenya.

Omambakumbaku ogeli ga simana. Mongaashingeyi aanafaalama ohaya longitha owala omambakumbaku oku pulula moofaalama dhawo, oshowo oku heya omwiidhi.

Mombuga ohamu adhika oondundu oshowo iihwa mbyoka hayi kala ya mena ya kundukidha oondundu, pombanda yondundu ihapu kala nande opuna iihwa yasha.

Opena omahala gamwe hapu adhika pwamukuta pomahala moka ihapu mena nande omwiidhi gwasha oshoka omidhi itadhi vulu okumena mevi moka ekukutu.

Opuna aantu mboka yena omayoka haye ga tekula, haya kala yega tula koohi dhoombete. Omayoka ngono uusiku ohaga pewa ombinzi naantu mbono ohaya kala yena iimaliwa tayi inomo nee poondingosho.

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shoka oshile, shi na othingo onde nomakutsi omanene ga pakalala. Onduli ohayi nana aatalelipo okuya moshilongo shetu okuza kondje yoshilongo.

Uuna toyi momahala ngoka giinamwenyo gagamenwa ngaashi mEtosha ohamu kala muna oompango dhilipo kutya ihamu kaliwa nande wathikama wuli moshiyenditho mo ihamu nyatekwa nande.

Aanafalama ohaya munu iikombo noonzi. Oonzi odhi li dha simanekwa, oshoka iinamwenyo mbyoka ohayi kala yi na omagadhi lela. Koonzi wo ohaku zi oshipa shoka hashi ningi oombindja.

Opuna omahala ngoka ga tungwa geli kominkulofuta dhomilonga. Komumikunulo hoka ohaku kala kuna oombautu hadhi kala dha pandekelwako komikunkulo dhomilonga, nongele owuna iimaliwa oho futu ombautu, etayi ku fala momulonga.

Oonyanga dhoka oontiligane odhili dha simana lela. Ohadhi longithwa oku towalekitha omihoka. Ohashi longitwa wo moku panga omashikisha nomikithi dhilwe.

Aanafaalama mongaashingeyi ohaya tungu uundama woku tekulila oohi, muundama muno ohaya tula mo omeya nokombanda yuundama hono ohaku kala kuna kwa tulwa onete ndjoka hayi keelele oohi kaadhi yakulwe mo koondhila.

Una aatalelipo yeya moshilongo shetu, ohaya kutha ohauto ndjoka yoku enda aatalelipo. Ohaya endithwa nee pomahala ngashi moondundu, mono haya kala yena omathano taya thaneke.

Aanafalama mbono yena iikunino yomaBanana, iikunino ohayi kala ya tolwa moonete dha dhingoloka omaBanana . Niikunino yawo mbyono ohayi kala ya ziza nawa ya tekelwa nawa.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu mokunengeneka evi nomatemo, ohaya longitha owala uushina mboka hawu tulwa omahooli, ko okashina ota ka tameke ta ka fulu mevi ta ka nengeneke evi.

Moondundu ohamu adhika iihwa mbyoka iinene. Iihwa mbyoka ohayi kala ya mena omalopalopa mpaka na mpeyaka. Moondundu ohamu adhika mwa tsima.

Mombuga mono ha mu kala mu na oondundu ohamu kala mwa totwa oondjila mono hamu ende iihawuto yaantu mboka haye ya okutalelapo oshilongo shetu shaNamibia, ohaya ende ne yatya omathano taya thaaneke.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi muundama, ohaya ka landa uundama mboka koositola, nomuundama oha ya tulamo nee omeya nominino yo taya tulamo iikulya opo oohi dhi vule oku kalamo dhina omwenyo tadhi koko nawa.

Opuna omiti dhoka hadhi kala dha mena kombanda yo mamanya na ohadhi kala odhindji wafa wuli owala mofuka. Omiti dhoka ohadhi kala ne dha ziza nawa nodha thita, dhili mumwe nuuna to endemo oho kala wa tila oku likilamo.

Onduli oshinamwenyo shimwe shoka shi na othingo onde nomakutsi omafupi. Onduli ohayi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo ye ye ya talelepo oshilongo shetu yo taya futu.

Mongashingeyi ehumokomeho sho lye ya aanafaalama ihaya kunu we omiti dhawo mevi ohadhi kunwa owala komashina hoka hadhi kala dhe endjelela tadhi mono uuyelele okuziilila koolamba dhometungo.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu mokutekula iikunino yawo, ohaya tekele owala nominino dhoka hadhi kala dhatondoka pomakota giimeno dhatya uumbuthulu mboka hawu kala tawu ziya omeya guuka pomakota giimeno.

Uuna omwedhi gu li kegulu gwa toka nawa, egulu ohali kala tali monika nawa no ihagu kala ku na nande omilema odhindji naantu oye hole ngele omwedhi gwa toka gwa minikila.

Opu na oondundu ndhoka dha ningwa po komamanya ngoka haga kala gi ilonda, to ti owala oga tulwa kumwe, ihe inaga tulwa kumwe komuntu eshito owala lyatate Kalunga. Moondundu ihamu kala oondundu odhindji niihwa.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi, ohaya dhengele iiti noomboha dhimwe, kiiti hono taya tula ko oothaila, moothaila mono omo ihe haya tula omeya, yo taya tula mooohi dhawo dhi kale tadhi koko.

Aanafaalama mongaashingeyi iikunino ohaye yi tekele owala nominino ndhoka hadhi kala tadhi shashamine omeya kombanda yoofola hoka. Iimeno tayi koko nawa.

Opuna omahala ngono haga kala ga tungwa geli mooha dhomiti ngaashi unene uupangelo oshowo oosikola, naantu ohaya yi nee komahala hoka yake iyuvithe nawa.

Opuna aanru mboka haya kala taya tala noku longa iikulya yoohi iikulya ohayi longwa nee tayi pitile miiyaha tayi dhindwa nawa

Aanafalama mboka ye na uundama wokutekula oohi oto adha ihe ye li momeya ya tya uunete taya kutha mo iiyagaya momeya, opo omeya goohi ga kale ga yela, oohi dhaa kwatwe komikithi nokoombahiteli.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi, muundombe wawo ohaya kala ya topola mo nuunete, ya topola uuhi mboka uushona koohi ndhoka oonene.

Aantu mbono haye ya okutalela po oshilongo oye hole okuya komahala ngoka ga tungwa ge li kombanda, opo ye ki iyuvithe nawa nookuume kawo. Oto adhe nee ya kuutumba kiipundi mbyoka ya tala etango tali ka ningina taya nu omayima gawo.

Moondundu ohamu adhika omahala ngoka gomayendo. Momayendo omo moka hamu kala muna aantu mboka ya thanga uuzilo, mboka ya kalikola oombeke.

Aanafaalama mboka haya kwata oohi, ohaya kwata mo oohi ndhoka oonene muundama wawo opo ya vule ye ke dhi landithe nenge ya ka lye naakwanezimo yawo.

Aanafalama mboka yena oondama dhoohi, ohaya kwatamo oohi dhoka oonene, dhoka dhomapombo, opo ya vule yaka tule poshindimba nenge yaka landithe yiimonenemo iisimpo yawo.

Aanafalama mboka haya tekula oohi ohaya landa uundama mboka taya tula mo omeya, yo taya tula mo uuhi wawo mboka uushona, taye wu tulile mo iikulya, opo wu vule okukoka wu vale.

Mombuga ngaashi unene kekango lyomongwa oha ku adhika ookaandje. Ookaandje ohaya kala ko ta ya kongo uukombwena ye wu lye po. Kaandje okanamwenyo kamwe hoka ke li ke na omakoto.

Aanafaalama oyeli ya ndulukapo uushina mboka wokunengeneka evi, ngoye shoye oku tema owala okabande ngoye tokala wakwata okashina weka landula ko taka nengeneke evi.

Aanafaalama oyena omashina ngono haya longitha okuteta nokugongela omwiidhi. Ihaya longo we nuudhigu okulongitha omatemo koonyala, okugongela omwiidhi mongonga.

Aanafaalama ye na uundama woku tekula oohi, oto adha ihe taa kwata mo oohii dhawo ngele dha koko, opo ya vule yaka tule poindimba, nenge yi imonene iisimpo.

Mokuti ohamu adhika omiti ndhoka hadhi kala dhi li mo dha thita, nuundjila hawu kala weenda pokati komiti. Aantu mboka aambanda mokuti muka otaya tila oku enda mo.

Mombuga ohamu adhika mu na omamanya niihwa iishona osho wo uumwiidhi uushona. Ohamu kala mwa toka, oshoka ihamu mono nando omvula oyindji.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya mono we iihuna yokuheya omwiidhi nokugongela, ohaya longitha owala uushina mboka wandulukwa po wokuheya nokugongela omwiidhi mongonga.

Uuna etango tali yi mo ohali kala lya sheneka nawa nongele owe li thanekele kombanda yondundu ethano ohali kala tali monika nawa shili lya yela lela.

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shoka shi na othingo onde nomagulu omale. Onduli ohayi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Onduli ohayi li omafo ngoka ge li pombanda yomuti.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya mono we iihuna yokupulula moofaalama dhawo. Ohaya longitha owala omatemo ngoka haga pulula mevi e tali ningi li nengene.

Opena aanafalama mboka yena iikuku yoombaka. Oombaka ohadhintekulwa nee dhili mehala moka hadhi kalatadhi pewelwamo iikulya nomeya. Oombaka uudhila wumwe mboka wuhole okukala wuli momeya tawu mbwindi.

Pu na omahala ngoka wo haga kala ga tungwa mombuga, ga tungwa ge li pombanda, naantu mboka ye na oombali ohaa yi komahala hoka yeki iyuvithe nawa, ye li naaholike yawo, osho wo aapambele yawo..

Opena omahala ngoka gatungwa geli moombuga kombanda yoondundu noko mahala ngoka oko uunene haku kalala aantu mboka yeya okutalelapo oshilongo ngeke yazi momalweendo gawo uusiku mboka .Ohaya lala nee yeli pombanda taya tala nkene uushitwe wuli.

Aanafalama mboka yena uundama woohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka dha ninga omapombo. Ohayedhi kwata mo taye dhi tula miiyaha eta yedhi yogo nawa. Dhimwe oha kalya momagumbo gawo nadhimwe ohaa kedhi landitha po.

Oongobe, onkwandambi odhili dha simanekwa lela ngashi dhoka oondudhe dhomakonda omatokele, odho dhimwe dhoka ha dhizi omahini. Nopethimbo lyothinge aantua ohaya li omahini.

Aanafaalama mboka yena uudhiya woohi, uudhiya wawo ohawu kala wa shangwa omadhina, kutya mokadhiya muno omuna oohi dholudhi luni, opo dhaa tompakanithwe nande.

Aanafalama mbono haya tekula oohi otwa adha ishewe ya thikama puundama wayo woohi mbono hawu kala wa tungwa mosamende taya tala oohi dhawo ngele odhili tuu muundjolowele.

Aanafalama mboka ye na iikuku yoondjuhwa ohaya kala ya tula oondjuhwa dhawo kiikuku. Oondjuhwa ohadhi kala nee dhi li mumwe, oshoka odhindji. Dhimwe ohadhi kala dha londa komalukumbeti.

Aanafalama mongashingeyi oye ya po nomukalo ngono gokulongitha omashina okuteya iilikolomwa yawo. Omashina ngono ohaga longo tage endelele. Go oge li ge na ondilo ngele olya teka.

Aanafaalama mboka yena uundama woohi, otwa adha ihe taye ende pokati kuundama mpoka yatya oshinima shoka shina iikulya, taya umbile iikulya yoohi momeya.

Aanafalama mongashingeyi ohaya kunu iimeno yawo momatala ngoka omanene, ngoka haga kala ge na oothayila pombanda nominino dha taakana miimpungu.

Aanafalama mongaashingeyi mokutekela iikunino yawo ohaya pombola owala omeya momilonga taga tondoka pokati koondjila mpoka iimeno tayi kala ya hapa nawa yili mevi lyina omeya.

Aanafaalama mboka ye na uundama wokutekulila oohi ohaya tekula oohi dhawo muundama mono haye dhi pelemo iikulya opo dhi vule okukoka osho wo oku vala.

Ongolo osho oshinamwenyo shoka shina omayala omatokele nomaluudhe. Oongolo ohadhi adhika momahala ngoka ga gamenwa. Oto adha nee dhili pedhiya tadhi nu omeya dhili momukweyo.

Opu na uudhila mboka wu li pomaludhi gomakodhi ngaashi uudhila mboka wuukodhi hawu kala wa londa kiitayi mbyoka kohi yomuti wa tala uuyuhwena ngele tawu ya puuyelele, opo wu ke wu yakule po.

Anafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu moku tekela iimeno yawo. Ohaya longitha owala ominino dhoka hadhi shashimine omeya kombanda yofoola dhawo, yo iimeno tayi koko nawa.

Aanafalama mbyoka haya kunu uumeno, uumeno wawo ohaye wu kunu muunailona uuludhe nongele uumuti mboka wa kunwa muunailona owa koko, nena ohawuka landithwapo, taya imonenemo iisimpo.

Ondjima osho oshinamwenyo shoka sha shitwa sha fa omuntu. Eyooloko oli li ashike mpano kutya, sho oshi na omafufu olutu aluhe, sho oha shi zi wo melundu.

Opu na oofaabulika ndhoka hadhi longo niinima mbyoka iikwamatama. Naantu mboka haya longo niinima mbyoka ohaya kala nee ya zala omanyala, opo ku keelelwe e taandelo ko lyoombakiteli dhaa ye kiinima mbyoka.

Aanafalama mongashingeyi ihaya mono iishuna yokutekela iikunino yawo ohaya longitha owala ominine dhoka hadhi shashimine omeya kombanda yiikuninonyawo yo tayi koko nawa.

Aanafalama mboka ye na uundama woohi ohaya kutha mo omeya ngoka ga luudha omazizi muundama wawo woohi, opo ya vule okutula mo ngoka ga yela nawa, opo oohi kaadhi kwatelwe mo nando okomikithi momeya moka.

Moshilongo aantu ohaya dhimbulukwa esiku ndjoka lyomuthigululwakalo omvula kehe. Aakulukadhi oha kala ihe ya zala odhelela niikayiwa. Oha kala ihe ya tumba iiyuma komitse moka hamu kala muna omalovu giilya nenge omagongo.

Mombuga ohamu adhika omiti ndhoka hadhi kala kaa dhi na omafo, oshoka ohamu kala mwa kukuta ihamu mono omvula ya gwana.

Aanafalama mongashingeyi iimeno yawo ohaye yi kunu owala yi li kiitenda mbyoka hayi kala yi li meni lyetungo. Oko nee hayi kala hoka ya ziza nawa tayi mono uuyelele wa gwana osho wo omeya.

Aanafaalama ngaashingeyi ohaa longitha owala omambakumbaku moofaalama dhawo, oku pulula mepya, osho wo oku teta ongwena noku yi gongela. Ongwena oha yi gongelwa ne ongonga, opo yi vule yi ka labdithwe po.

Mombuga ohamu adhikwa iimeno iishona ohamu kala wo mwatsima oshinima shafa oluthi shili koondundu hoka nomwiidhi omushona nomamanya pevi lyoondundu.

Aanafaalama mbono yena iikunino yiimeno, oto adha ihe taya tekele iikunino yawo yatya ominino nopokati kiikunino mpono ohapu kala puna uundjila we enda po.

Momuthitu ohamu kala mwa thita lela iihwa nomangande. Ohamu kala muna uundjila mbono hawu kala wa enda pokati kiihwa nomuntu ngele to ende mo oho kala wa tila oku likila mo kiilyani.

Opuna iipululo mbyoka yopashinanena opo yandulukwa po, mbyono hayi longo komahooli, omuntu hothindi owala okambande kokutameka sho otashi longo tashi ende ngoye oweshikwata ashike weshilandula.

Mongaashingeyi aantu oye ya po noopoloyeka ndhoka dhoku tsika omiti. Uuna to tete omuti owa pumbwa oku tsika gumwe wu ningile komongula opo pu keelelwe embugapalo lyuunshitwe.

Opuna omamanya ngoka ga longwa ga kola, omamanya ngono ohaga hongwa, gamwe ohaga longithwa okuninga oombila dhoonakusa, noombila ndhono ohadhi kala nee dhina ondilo lela.

OVenduka osho oshilandopangelo shaNamibia. OVenduka oyili ya tunga lela, oyina omatungo ngoka omaleeleka, ngoka ga tungwa geli ga dhingolokwa koondundu.

Moondundu moka hamu lala aantu mboka yeya okutalelapo oshilongo oamu kala muna oombete dhayalwa nawa dhakundukithwa koonete dhokukeelela oomwe.

Aanafaalama mboka ye na omapungu ngele ya teya ko omapungu gawo niihenguti tayi kukuta ohayi kala yi li moofaalama dhawo, yimwe ohayi kuthwa mo yi ka pewe iimuna yi lye. Yimwe ohayi ka fumvikwa momapya yi ninge uuhoho.

Aanafaalama mboka yena iikunino otwaadha yeli piikunino yawo yatya oopena nomambo taya shanga kutya iimeno yawo oyili tuu muundjolowele yokayina nande uupuka washa.

Oondjuhwa odhi li dha simanekwa momuthigululwakalo gwAawambo, oshoka odho hadhi dhipagelwa omuyenda uuna e ya megumbo. Oondjuhwa ohadhi vala omayi tadhi tendula uuyuhwena. Oto adha nee dha langela uuyuhwena wadho.

Uunona mboka wuukadhona uuna tawu piti etanda ohawu yi kolufuko wuka fukikwe, ohawu fukikwe ne kunamunganga, ohawu kala ne wazala oodhelela watumba oontungwa.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okutekela iimeno yawo. Ohaya longitha owala ominino ndhoka dhi na uumbululu mboka hawu kala tawu ziya omeya gu uka pomakota giimeno.

Shimbungu osho oshinamwenyo shoka hashi adhika mokuti, momahala ngoka ga gamenwa. Uuna ngele oongombe dha ya kekango ohadhi ziko dhina omishila dha lika ko kooshimbungu.

Opuna aanafaalama mbono haya tekulile oohi dhawo moonayilona, mono haya tula mo omeya, taya tula mo ihe oohi dhawo. Oho kala nee wedhi tala sho dhili momeya.

Oondundu odhili dha simana lela, oondundu ohadhi kala dhina iihwa mbyoka hayi kala yili yamena pevi lyoondundu nokomukulo futa ohaku kala kwa toka.

Iimeno mbyoka yuundombo oyo yimwe yi li hayi kunwa kaanafaalama, oshoka okandombo oke na oshilonga haka longithwa okupanga iinima oyindji. Ohawu kunwa nee wu li melandulathano.

Aanafaalama mongashingeyi iyaha mono we iihuna okutekela iimeno yawo nomayemele ihe ohaya tekele owala nominino dhono hadhi kala dhatondoka pomakota giimeno dhatya uumbuthulo mbono hawu kala tawu zi omeya guuka mevi.

Opu na aanafalama mboka ye na iikuku yoondjuhwa. Oto adha ihe ye li piikuku yawo ya kwata oondjuhwa. Oondjuhwa dhimwe ohaye dhi landitha po dhimwe ohaya li momagumbo gawo naakwanezimo yawo.

Ondjamba osho oshinamwenyo shimwe shoka sha gamenwa, ano ohashi adhikwa momahala ngoka ga gamenwa ngashi moshikunino shiinamwenyo mEtosha. Ondjamba oyina omunkati omule osho wo omakondo omanene.

Aanafalama mbono ye na uundama woohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka ohaya kwata mo oohi ndhoka oonene, opo ya vule ye ke dhi landithe po.

Aanafalama mboka yena uundama woohi ohaya tungu uundama mboka taya tulamo omeya noohi dhawo. Ohadhi tulilwamo nee iikulya opo dhivule okukoka dho dhivale nawa.

Aanafalama mboka ye na oondama dhoohi oto adha ihe taya kwata oohi dhawo noonete. Uuna dha koka ohadhi kwatwa mo ihe dhi ka landithwe nenge ya ka tule poshindimba.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha owala omatemo okuheya omwiidhi ngoka gongwena. Omwiidhi ngono ohagu heywa nee tagu gongelwa, tagu kukuta, opo gu ka landithwe po pethimbo lyokwenye kaanafaalama yalwe.

Moondundu ohamu adhikwa omiti omishona oshowo oomwidhi dhoka hadhi kala dha mena pomakota goondundu. Moondundu ohamu kala muna omamanya geli pomakota pevi lyoondundu.

Aanafalama mbono ye na uundama woohi oto adha ihe ye li puundama wawo woohi taya umbile iikulya yoohi momeya, opo dhi vule oku koka.

Aanafalama mboka haya munu oohi ngele ya hala okuya po nuundama woohi tango ohaya fulu oshilambo nomoshilambo mono ohaya tula mo othayila taya tula mo ihe omeya noohi niikulya yoohi.

Aanafalama mboka yokutekula oohi oto adha nee yeli pamwe taya itulilemo omayele, nkene oohi dhina okukalekwa dhili muundjolowele. No nkene oohi dhina okupewa iikulya mbyoka yina uundjolowele.

Oondundu odhili dhimwe dhoomonzo dhopawushitwe dhoka hadhi nana aatalelipo okuza kondje yoshilongo taye ya moshilongo shetu. Yo taya futu oshimaliwa.

Aanafalama mbono ye na uundama woohi oto adha ihe taya kutha mo iiyagaya momeya goohi, opo oohi kaadhi kwatelwe mo nando okomikithi momeya moka, omeya ga kale ga yelelela mo nawa.

Aanafaalama ngele ya longo iilya yawo, ohaye yi teya ta ye yi tula mooshako. Ngele yayi mooshako ohaye yi kutha mo yi ka landithwe.

Oonyanga ndhoka oontiligane odhi li dha simana lela. Oonyanga ndhika ohadhi longithwa mokutowalekitha omahoka, ohadhi longithwa wo oku panga omashikisha osho wo omikithi dhilwe.

Aanafalama mboka yokukuna iimeno ,iimeno ohayi kala ya kunwa nawa yili muutendo nopokati ohapu kala pwa pita ehala lyokutendela.

Opena oohi dhoka oonene dhomomeya dhoka hadhi ithanwa oDolphin. Oohi dhoka oonene ohadhi monika dhili kombanda yefuta dhaninga omakuthikuthi. Oohi dhoka ngeke odheku laminine otosi.

Aantu mboka haye ya oku talela po oshilongo shetu ohaye keendithwa momahala moka hamu kala muna iinamwenyo mbyoka ya gamenwa ngaashi mEtosha. Ohaya kala nee yena omafano taya thaaneke iinamwenyo ngaashi oonkoshi noondjamba.

Aanafalama mboka yena uudhiya woohi, ohaya kala yewu meleka opo ya yoolole kutya mokadhiya muno oya kuna oohi dholudhi luni.

Oonyanga dhoka oontiligane odhili dha simana oshoka ohadhi longithwa iinima oyindji ngaashi ohadhi towaleka momihoka ohadhi longithwa wo okupanga omashikisha nomikithi dhilwe.

Aanafalama mboka haya kunu oomboga dhuushimba ohaa kala ye dhi kuna dhi li momukweyo melandulathano nopokati ohadhi kala dha pitithathana po omahala, opo dhi vule dhi uve ombepo dhi koke nawa.

Aanafaalama mongaashingeyi oyeli haya kunu uuhilili momatemba mboka hawu kunwa meni lyetungo. Uuhilili mbono ngele wa koko ohawu tewa, opo wu vule wu kukutikwe, wu ninge uusila mbono hawu kalongithwa iinima oyindji yina oshilonga.

Onduli osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka ha yi adhikwa momahala ngoka ga gamwenwa gwopaushitwe. Onduli oyina othingo onde, noongolo oonde, nongele tayi nu omeya oha i kala ya paganyaneka omagulu.

Opena aantu mboka haya tekula uuhi mboka uushona hawu tulwa momakende ngoka omayelele, oho adha ne aantu yakalela omakende ngoka taya tala uuhi nkene wulimo tawu inyenge nawa.

Omeya gokunwa ohaga longwa tagae endele mootenga mboka hawu kala wa tulwa ominino dhoka hadhi kala tadhi tondoka omeya taga kala taga dhindwa oombahiteli.

Aanafaalama mboka haya kala yena ohokwe yoku tekula oohi, ohaya ka landa uundama wawo woku tekulila oohi koositola, taya tula mo omeya, yo taya tula mo oohi dhawo niikulya, dho dhi vule oku kala mo, dhi koke, dhi vale.

Aanafalama mboka yena oondama dhoohi ohaya kala yewu topola muutendo noonenete, oshowo kombanda yomeya ohaya tula ko oonete opo dhi keelele oohi kaadhiyakulwe mo momeya koondhila.

Ompanda osho oshinima shimwe shoka shina yina ongushi iimamwenyo mbika oya gamenwa ohayi adhika mEtosha oshoka opena aantu mboka haa kala ya hala ye dhi tale ya kuthe ko oniga ndjoka yina ongushu.

Aatalelipo mboka haya oku talelapo oshilongo shetu taya zi kiilongo niilongo oha ye ende nee yeli moohauto dhoka dhaatalelipo. Oha kala nee yena omafano taya thaneke oondundu nkene dhili.

Okuna omahala ngoka omawanawa, komahala hono ohaku landithwa iikulya ko ohakukala woo oondunda dhoku lala. Aantu ohayayi ko pomafudho opo yeki iyuvithe nawa naapambele yawo.

Aanafaalama mongashingeyi iha ya longitha we nande omayemele oku tekela iikunino yawo. Ihe oha ya longitha owala ominino dhoka hadhi kala dhina omeya taga shashimine moofoola moka ya kuna iimeno yawo.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu. Koondundu hoka ohaku adhika ku na iihwa osho wo omwiidhi omushona gwa mena mpaka naampeyaka.

Oofaabulika ndhoka hadhi longo nomatama. Omatama ohaga kala ga tulwa ga pakelwa nawa ge li momukweyo ge li keshina. Naamboka haya longo mo ohaya kala ya zala omanyala, opo ku keelelwe etaandelo lyoombahiteli okuya komatama.

Opuna uudhila mboka ha kutiwa omakodhi, uudhila mboka ohawu kala wa londa kohi yiitayi tawu tala kutya uuyuhwena otawu ende peni wu yakule po wo kalye.

Otuna oodhila dhoka dhomakodhi, oodhila dhono ohadhi kala dha londa koongodhi dhoka dholusheno. Dho ontela okaantenya uunene ethimbo ndyoka lyongulonene.

Aanafalama mbono ye na oofaalama dhokukuna omapungu, iihenguti mbyono yomapungu ngele ya kukuta ohayi hendwa mo e tayi pewa iimuna yi ka lye pethimbo lyokwenye.

Aanafalama mboka yena iikunino yoomboga ohaya kunu oomboga dhawo dhili melandulathano nopokati ohadhi kala dhapitithapo omahala opo dhuuve ombepo dho dhivule okukoka nawa tadhi endelele.

Omambakumbaku ohaga longithwa okupulula moofalama oshoka oge na omatemo ngoka haga endelele nohaga mana okupulula epya muule wethimbo efupi lela.

Onduli osho oshinamwenyo shoka shi na othingo onde nomagulu omale. Ohashi adhika nee mehala moka mwa gamenwa. Onduli ngele tayi nu omeya ohayi kala ya paganyananeka omagulu, opo yi vule oku adha mondombe yomeya.

Ongombe oyili yasimana nohayi ithanwa oonkwandambi momu thigululwakalo gwaawambo. Konggombe ohaku zi onyama oshowo omahini noshipa. Ongombe oyo wo hayi dhipagwa piituthi yomanyanyu nenge yomaluhodhi.

Opuna omahala ngoka ga tungwa geli pombanda yomilonga, naantu mboka ha yeya moshilongo oye hole okuya komahala ngoka komatango uuna ya mana olweendo lwawo lwesiku kehe. Opo ne ha yakala ya kuutumba kiipundi mbyoka yomashofa taya tala uushitwe.

Aanafaalama mboka ye na omadhiya omanene goku tekula oohi, ohaa kala ya topola omadhiya gawo muutendo nuunete, opo ya vule oku hogolola uuhi mboka uushona, koohi ndhoka oonene.

Aanafaalama mboka haa kunu iimeno yawo, oha yi kala ya kunwa ya tendwa, ya topolwa. Oha yi kunwa ne nuupulastika mboka uuluudhe, nongele iimeno mbika ya koko, oha yi ka landithwa po, opo ya vule yi imonene iisimpo.

Ompanda osho oshinamwenyo shagamenwa hashi adhika momahala ngoka gagamenwa ngaashi mEtosha. Ompanda oya gamenwa oshoka aantu ohaya vulu ye yidhipage yakutheko omukati ngoka hagu kalandithwa.

Komunkulo futa ohaku adhika oondundu hoka haku adhika oondundu. Aantu ohaya yiko ye kiiyuvithe nawa nongele ya yiko ohaya yi ya kalale.

Aanafaalama mbono yena ohokwe yokutekula oohi ohaya tungu oondama wawo woohi hawu tungwa nosamende, uundama mbono ohawu kala watopolwa ne muukoololo noonete momeya moka opouushona wuyoololwe koonene.

Momahala ngoka haga kala gatungwa nawa geli kombuga. Momahala mpono ohapu adhika pena iipundi niitafula iiwanawa. Otamu vulu nee okulanda iikulya yeni tamu kuutumba mpoka nomuholike goye tamu ilatha komayego.